Ɖekakpui kple ɖetugbuiwo le aƒuto ele afi ma dzram ɖo le gbeɖuɖɔ lɔm, geɖewo le asi wui me eɖewo ɖo ŋɔti wui eye xɔ geɖewo le dzedzem le aƒua ƒe akpa ma.

Tɔdziŋu aɖe nyrɔ ɖe tsi me eye ame yiwo nyrɔ ɖe kple tɔdziŋua wotsƒ ɖɔba tɔdziŋu aɖe kɔ va ɖewo. Yevu aɖewo le wo hem tso tɔ la dzi va ego dzi eye asrafo aɖe hã le afi ma le gbe ɖem.